Lo ngumuntu ohleli yedwa engagqokanga kungabe kuyikuthi akaphelelanga engqondweni kungabe kuyikuthi ngumuntu oswelayo, ngabe njalo kuyikuthi ngumuntu olezidingo ezitshiyatshiyeneyo esingabe singazazi.

Lo ngumtshina wokuhlola umuntu wesifazane ukubana angabe ezithwele yini kumbe cha. Ma ezithwele kuba lemzila embili ma engazithwalanga kuba ngumzila owodwa.

Lesi yistolo esithengisa imithi yokwelapha abantu aba abavela emadokoteleni. Kumbe indawo laphokugcinwakhona imithi ezibhedlela.

Lesi yisibhedlela esincinyane esokwelapha imikhuhlane leyana engekho bucayi kangako. Yibo abazathi ma bekuboningani ugula kakhulu, bakudlulisele phambili ezibhedlela ezinkulu.

Lesi yisihlahlakazana esimile eceleni komduli wendlu. Masinje kungenzeka ukubana yisihlahla esiloncedo kumbe esingela ncedo esimane sibe lukhula nje.